Faaya. Faaya jechuun waantoota akka mi'aa, uffata mata, uffata qaama bareechisuuf itti faayadamannidha. Faayi bifa bareedinafi midhaginnaa dabaluufi agarsisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Kana jechuunis maal jechuudha?

Barumsa. Barumsa jechuun hojii, beekumsa, dandeettiifi muuxannoo nama keessatti dagaagsuufi dabarsudha. Barumsi bu'uura guddina dhuunfaa, hawaasaa fi biyyaati. Barumsa jechuun maal jechuudha?

Manaa fi mana jireenyaa jechuun iddoo jireenya namaa itti gaggeeffamuu fi itti boqotanidha. Haaluma waliigalaatti mana jechuun ijaarsa yookiin bakka tajaajila adda addaa kennu akkasumas jireenya keessatti gumaacha qabu. Mana jireenyaa immoo bakka nama dhuunfaatti jiraachuuf ijaarame jechuudha. Manaa fi mana jireenyaa jechuun maal jechuudha?

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiin wanta dhalli namaa nyaata biratti fayyadamudha. Isaanis wantoota akka bishaan, farsoo, buna, shaayi, aannaniifi kan kana fakkaatanidha. Gabaabaadhumatti dhugaatiin wanta qaama namaaf dhangala'aa ta'ee afaaniin dhugamee faayidaa argamsiisuudha. Dhugaatiiwwan maali?

Meeshaalee manaa akkamittiin ibsina? meeshaalee manaa jechuun meeshaalee fi wantoota mana keessatti fayyadamnu ta'anii kan hojiiwwan jireenya keenya guyyaa guyyaa fi bu'uura jireenyaa keessatti gumaacha guddaa qabaniidha.

Qonnaa jechuun hojii lafa qotuu fi lafa irraa oomisha argachuu jechuudha. Qonnaan walumaagalatti oomisha midhaaniidha. Isaanis waantonni qotaman keessaa muraasa qamadii, garbuu, boqqolloo fi kan kana fakkaatanidha. Qonnaan maali? Maaliifis nama fayyada?

Alaabaa fi aasxaa akkamittiin ibsina? Aasxaan mallattoo biyya, garee, dhaabbata yokaan ijaarsa tokko bakka bu'uun eenyummaasaanii agarsiisudha. Alaabaa jechuun mallattoo kabajaa fi eenyummaa saba tokkoo kan bakka bu'u seenaa gootummaa fi aadaa isaanii calaqqisiisudha.

Beeksisa jechuun maali? Beeksisa jechuun odeeffannoo yookiin gabaasa tokko yeroo muraasa keessatta namoota, hawaasa yookiin garee tokko biraan gahuu fi akka hubatamu gochuudha. Beeksisni yeroo baay'ee wantoota gurguddaa yookiin tajaajilawwan haala haaraa yookiin odeeffannoo bu'uuraa hawwataa ta'e of keessaa qaba.

Ogummaa jechuun dandeettii yookaan beekumsa hojiirra oolchuu danda'uudha. Aadaan immoo waa'ee jireenya hawwaasaa ibsa. Akkasumas safuu, seera, amantii, sirna afoolaa, uffannaa, nyaataa fi tokkummaa uummata tokkoo agarsiisa. Ogummaa fi aadaan maali?

Amantaa jechuun beekumsa yookin yaada cimaa qalbii namaa keessatti bu'uureffamee kan waaqayyo yokiin humna olaanaa irratti qabu jechuudha. Afaan biraatiin amantiin akka seera sammuu fi qalbii namaa bulchutti jireenya isaa hundaa keessa qooda qaba. Amantaa jechuun maal jechuudha?

Amantaa jechuun ilaalcha yookaan muuxannoo namni qabu kan uumama yookaan dhimmoota lubbuu fi jireenyaa waliin wajjin wal qabatu irratti akkasumas tooftaa fi gochoota ittiin jireenya sirreessan irratti hundaa'edha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun teekinoloojjiifi interneetii fayyadamuun namoota dhaabbileefi hawaasa bal'aa gidduutti quunnamtiifi odeeffannoo gurguddaa wal jijjiiruuf sochii hirmaannaa uumuudhaaf nu fayyada.

Kitaabaa fi matseetii fi gaazexaawwan maali? Kitaaba, matseetii, fi gaazexaawwan jechuun kitaabotaa fi baruulee odeeffannoo kennan, kan dubbifaman, hubannoo, beeksisa, bashannanaa fi barnootaaf oolan jechuudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsi maali? Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun hojii hojjetamuu fi tajaajiloota kanneen naannoo, mana, bakka hojii yookaan magaalaa keessatti uumuu fi bu'uura buusu ta'anidha.

Hooggantoota beekamoo. Hooggantoota beekamoo jechuun namoota biyyoota tokko yokiin addunyaa irratti yeroo dheeraafi gumaacha isaanii irra kan beekaman yoo ta'u hawaasummaa fi diinagdee irratti dhiibbaa guddaa qaban jechuudha. Hooggantoota beekamoo jechuun maal jechuudha?

Bu'uuraalee misoomaa akkamittiin ibsina? Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijaarsaalee fi tajaajilawwan hawaasni guddachuu fi misoomuuf barbaadu kan akka daandii, bishaan, ibsaa, mana barumsaa fi fayyaa kan kana fakkaataniidha.

Hojii. Hojii jechuun hojiiwwan namoota tokkoo fi hawaasa irratti xiyyeeffatan kan sochii fi dandeettii hawaasaa keessatti barbaachisoo ta'an keessatti hojjetamu. Hojii jechuunis hojjechuufii waantota namootni waliin wal qabatuu fi fayyadamu hojjechuu isaanii. Hojii jechuun maal jechuudha?

Daldalaa fi Gabaa jechuun baay'ee walitti dhufeenya oomisha gurgurtaa fi hojiicharraa waantota gurguddoo fi xixiqqoo gidduutti ta'udha. Daldalaa fi Gabaa jechuun maal jechuudha?

Barumsi waa barachuun beekumsa yokiin dandeettii haaraa argachuun sammuu fi jireenya ofii guddifachuu. Barumsa bakka kamitti argachuu dandeenya? mana barnootaa, kitaabota adda addaa, namoota biroofi hojiifi muuxannoo jireenyaa irraa argachuu ni dandeenya?

Amantaa jechuun namoota tokko tokkoo fi hawaasa keessatti ilaalchaa fi amanti kan qaban yeroo tokko tokkoo hawaasa keessatti amanamummaa fi ilaalcha seeraa kan qaban amantii agarsiisa.

Siyaasa. Siyaasa jechuun immoo hojiiwwani fi qajelfammoowwan mootummaa, hawaasa fi biyyaa irratti kan rawwataaman akkata itti mootummaan bulchuu fi mirgaa namoota irra oluudha. Siyaasa jechuunnmaal jechuudha?

Beeksisa. Beeksisa jechuun odeeffannoo kennuu, gorsa kennuu fi beeksisuu yookiin hawwaasni tokko namoota addaa addaa beeksisuu fi tajaajiluu beeksisaa fi yeroo garaa garaatti tamsaasa gochuun odeeffannoo fi yaada keessatti hubannoo uumuu dha. Beeksisa jechuun maal jechuu dha?

Faayan maali? Faayan waantoota midhaginaa fi bareedina dabalaan qaama irratti yookaan uffataa irratti faayamanidha. Goosotni faayalee Warqii, Qubeelaa, Caalee fi waantoota kana faakkatanidha. Faayan maali?

Manaa fi mana jireenyaa. Manaa fi mana jireenyaa maali? Manaa fi mana jireenyaa jechuun bakka namoonni itti jiraatan, jireenya isaanii keessatti fayyadamoo ta'an, ijaarsa, jireenya, hawaasaa fi maatii taasisan jechuudha.

Aasxaa. Aasxaa jechuun mallattoo yookin calaqqee mootummaa, garee, dhaabbata yookan saba tokko bakka bu'udha. Aasxaa jechuunis bifa, halluu fi mallattoo aadaa of keessaa qabaachuu dabda'a. Asxaa jechuun maal jechuudha?

Faaya. Faaya jechuun midhaginaa ittin of bareechisaan yookiin of midhagsaan kan qaama, uffata, rifeensa yookaan fuulaa irratti faayadamaan jechuudha. Faaya jechuun maal jechuudha?

Meeshaalee adda addaa; meeshaalee adda addaa jechuun, meeshaalee garagaraa ykn meeshaalee hojii garagraa rawwaatan jechuun afaan oromoo keessatti meeshaa jechuun wanta hojiin ittin hojetamu meeshaalee nyaataa, meeshaalee hojii manaa, meeshaalee barnootafi Kan kana fakkaatanidha. Meeshaa jechuunis maal jechuudha?

Kopheewwan akkamitti ibsina? Kophee jechuun meeshaa miillaa kan ittiin hojii sochii fi adeemsa garaa garaa keessatti itti fayyadamnudha. Kopheen miillaa yeroo tokko tokkoo hawaasa, aadaa fi tajaajilawwan garaa garaa keessatti fayyadamoo ta'uu danda'u.

Meeshaa adda addaa jechuun maali? Akkamittis ibsina? Meeshaa adda addaa jechuun meeshaalee gosa garaa garaa kanneen hojii jireenya soorataa fi hawaasa keessatti fayyadamnu. Meeshaaleen kunneen yeroo tokko tokko gosa hojii fi hawaasaaf aadaawwan garaa garaa keesatti qooda guddaa taphatu.

Geejjibaa fi konkolaataawwan maali? Konkolaataan meeshaa lafa irra socho'udha. Kan namaa fi meeshaa bakka tokkoo gara birootti geessudha. Kunis gosa geejjibaa lafa irra socho'u keessaa isa ijoodha. Geejjibaa fi konkolaataawwan maali?

Qonna jechuun hojii lafarratti geggeeffamuu midhaan, kuduraa fi muduraa ,biqiltoota biroo facaasanii firii argachuudhaaf kan hojjetanidha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen maali? Kuduraalee fi muduraaleen mi'aawaa fi nyaata qabeessa kanneen midhaanii fi biqiltoota keessaa argamanii fi qaama nyaataa keenyaaf barbaachisoo ta'aniidha.

Geejjibaa fi Turiizimii: Geejjibaa fi Turiizimii jechuun maali? Geejjibaa fi Turiizimii jechuun tajaajilootaa fi sirna geejjiba kanneen imala turiizimii fi bakka bashannanaa, daawwannaa fi eenyummaa biyyoota adda addaa argachuuf danda’anidha.

Daldalaa fi gabaa akkamittiin ibsina? daldala jechuun hojii daldalaa fi galii argamsiisu hojii raawwachiisudha. Gabaan jechuun iddoo yokaan bakka daldalaa fi gurgurtaan ta'ee namoonni meeshaalee bituu fi gurguruu irratti wal arganidha.

Faashinii jechuun haala uffannaa miidhagsuu fi of agarsiisuu yeroo ammaa keessatti namoonni horfofan jechuudha. Faashinii yeroo, aadaa, umrii fi naannoo irratti hundaa'a. Faashinii jechuun maal jechuudha?

Oduu jechuun odeeffannoo yeroo ammaa ta'ee , dhimmoota haaraa fi barbaachisoo ta'an hawaasa kan bira gahudha. Oduun karaa miidiyaa garaagaraatiin dabarfama isaanis tiivii, raadiyoo, maarsariitii fi weebsaayitii miidiyaa gaazexaadhaani. Oduun maali?

Hooggantoota bebbeekamoon maali? Namoonni sadarkaa hooggansaa olaana irratti turan yokan jiran uummata isaanii biyyaa fi addunyaarratti dhiibbaa cimaaf gochaalee yaadatamoo raawwatan jechuudha. Hooggantoonni kunniin siyaasa, diinagdee, amantii, hawaasummaa fi aadaa keessatti beekamoo ta'u.

Oomishaalee suuparmarketii jechuun suuqii guddaa keessatti gurguramuu wantoota garaagaraati. Suuparmarketii keessatti nyaataa fi kan nyaataa ala ta'an hunda argachuu dandeenya. Oomishaalee suuparmarketii jechuun maal jechuudha.

Rifeensa jechuun rifeensa mata nama irratti argamuu gara mata namatti biqilbiqilluu argamuu jechuudha. Rifeensi mata kun bareedinafi midhaginnaa keenyaa dabaluuf nuu gargaraa.

Daldalaa fi gabaa akkamitti ibsina? Daladala jechuun bituu fi gurguruu yookaan hojii daldalaa gaggeessuudha. Gabaan immoo iddoo daldaltoonnii fi namoonni itti bittaa fi gurgurtaa gaggeessanidha.

Faashiniin maali? Faashinii akkamitti ibsina? Faashinii jechuun; haala uffaannaa faaya, rifeensafi miidhagina yeroo yerootti namootni hordoofanidha. Kan bareedinafi sirna of midheksuu calaqisisaan.

Dhugaatiiwwan jechuun waan dhugamu yookiin akka nyaataatti guutuutti fayyadamuu jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaatiiwwan bifa bishaanii qaban of keessaa qaba. Dhugaatii jechuun maal jechuudha?

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun nyaataawwan muka yookiin biqiltuu irraa argaman kanneen fayyaa namaaf bu'a qabeessa ta'anidha. Lamaan isaanii madaallii nyaataa keessatti iddoo guddaa qabu. Kuduraalee fi muduraalee jechuun maal jechuudha ?

Faaya jechuun wanta miidhaginaaf fayyadu uffata dabalatee kan bareedinaaf ooludha. Faaya jechuun wantota miidhagsuuf itti fayyadamnu wantota qaama irratti uffatamu yokaan rifeensaa fi wantoota adda addaa irrattii miidhaginaaf itti fayyadamnudha.

Amantaa jechuun ilaalcha muuxannoo namni qabu kan waaqayyo uumaa yookan dhimmoota lubbuuf jireenyaa waliin walqabatu irratti akkasumas tooftaa fi gochoota ittiin jireenya sirreessan irratti hundaa'udha.

Daldalaa fi gabaa. Daldalaa fi gabaa jechuun hojii fi wal jijjiirrraa oomishaa fi tajaajilaa irratti kan xiyyeeffatu kan yeroo tokko tokko bu'aa fi faayidaa namootaa fi hawaasa keessatti qindoominaa fi guddina uumudha. Daldalaa fi gabaan maal isinitti fakkaata?

Manneen nyaataafi Manneen dhugaatii jechuun iddoo nyaataa fi dhugaatiin uummataaf kennamu, tajaajila nyaataa fi dhugaatii qopheessanii magaalaa keessatti akkasuma baadiyyaawwan hedduutti tajaajila nyaataa fi dhugaatii kan dhiyeessanidha. Manneen nyaataa fi dhugaatii maali?

Beeksisa jechuun meeshaa tajaajila hojii yokaan sochii tokko hawaasa beeksisuuf odeeffannoo kennuuf hojiirra ooludha. Beeksisi karaa garaa garaan hawaasa biraan ga'uun ni danda'ama. Isaanis: miidiyaa hawaasaa, interneetii, reediyoo, tiivii fi kan kana fakkaatanidha.

Kopheewwan: Kopheewwan jechuun meeshaalee yoomiin maashina gara garaa kan gosa adda addaa qabaatanii hojiiwwan gara garaa keessatti tajaajiluu fi gargaaruu danda’anidha. Kopheewwan jechuun maal jechuudha?

Qonna Qonni maali? Qonna jechuun biqiltuu fi oomishaalee gosa garaagaraa keessaa nyaataa fi qabeenya hawaasa keessatti itti fayyadamuuf oolu oomishuun jiraachuu fi itti fayyadamuun guddina hawaasaa irratti xiyyeeffachuudha.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii akkamiin ibsina? Geejiba jechuun sochii namoota fi Meeshaalee bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessuuf tajaajiludha. Turizimiin namni biyya isaa gadhiisee yookiin bakka isaa gadhiisee daawwannaaf yookaan barnootaaf imaludha. Immigireeshinii namni biyya isaa gadhiisee gara biyya biraa seenuuf, achi jiraachuuf yaaludha.

Manni dhugaatii bakka namoonni itti dhugaatii itti dhuganidha. Fakkeenyaaf shaayii buna dhugaatiiwwan qabbanaa'aa akkasumas yeroo tokko tokko alkoolii itti dhugamudha. Manneen nyaataa immoo bakka nyaati qophaayee namoonni itti fayyadamanii nyaatanidha. Nyaata garaagaraa nyaata aadaas ta'ee kan ammayyaa qophaayee gurguramudha.

Faaya jechuun wantoota miidhagsuuf yookaan bareechuuf fayyadu. Isaanis qubeelaa, warqee, meetii fi kan kana fakkaatanidha.

Meeshaaleen miidhaginaa maali? Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee fi tajaajiloota namoonni miidhagina isaanii eeguuf yookaan fooyyessuuf itti fayyadamani dha. Isaan kunneen rifeensa, gogaa, ilkaanii fi qaama mara miidhegsuuf nu gargaarau.

Oomishaalee supermarketii. Oomishaalee supermarketii jechuun meeshaalee fi wantoota gurguramaa fi bitamaa ta'an kan supermarketii keessatti argaman yoo ta'u; supermarketii jechuun iddoo daldalaa fi gurgurtaa kan nyaata dhugaatii meeshaalee manaa fi wantoota addaa addaa keessatti argamu. Oomishaalee supermarketii jechuun maal jechuudha?

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii yookiin soorata irraa hafan akkaataa, haalaa, yeroo soorataa fi nyaata waliin dhiyaatan irratti xiyyeeffata. Dhugaatiiwwan jechuun maal jechuu dha?

Alaabaa fi asxaa akkamiin ibsina? Asxaa jechuun mallattoo ibsa gareedhaabbata yookiin ijaarsaa bakka bu'u eenyummaa isaanii kan agarsiisudha. Alaabaa jechuun mallattoo kabajaa fi eenyummaa saba tokkoo bakka bu'uun seenaa gootummaa fi aadaa isaanii calaqqisiisudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun maali? Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee hojii fi fayyadamnu ta'anii, mana jireenyaa fi bakka hojii keessatti itti tajaajilamnudha. Isaan kunneen hojii jireenya guyyaa guyyaa fi qulqullina eeguuf nu barbaachisu.